Nabona ishombekhe bashombekha nga I church, khundulo khulikho kumulongoti khubunyasi aburangisi we church.

Ndi khubona umusani abonekha umulambushi emikhile shalukingi fana ama khukenda kha'ola ingaki khu lukingi

Kha khubona tsinzu tsingali iburangisi we tsinzu waliyo gamaato inyuma we tsinzu waliyo tsinjing tsingali bulikho ori busaala saala

Tsi khima tsibili tsekhale uri khu block ye cement ili mu round khe khubona bisala waliwo inyuma sekhebonekha bulayi ta.

Boona tsi bundle tse kapesa ke kitwalo kirano kirano.

Nkembona fokedo babili nizinyanye inyuma wo fokedo

Uh nabone inzofu uno kumaboofu

Tsikafu tse tsiziga tsindeyi tsimikile mu tsinini

Khe khubona khanyunyi khalimu zi langi imbesemu ingali ukhwama chagosi paka khumubili ukundi gumunwa gumumali ni shi moni.

Khembona gusolo gwe mwisiru gugenda gwanetelemo.

Ndi khubona umusani wenamile wakwarire isapewo iye blue, akwarire i'bag, akwarire isaati wakifunyilemo ali khulutsi lwe kametsi

Basoleli bali babili bali khu lyato, mutwela a'ambile kumukango, umulala kha mwata khatimba khafukha tsi'ngeni khunyanza.

Khe mbona umusani khabyala bulaasi eboyele sitambaala khumurwe <> bye musirende.

Khekhubona inimilo, kamatoore , I'motokha , umusani warere kamatoore khugaali khupiringisa abandu be mikhile khundulo

Khembona umusani kha'amisa kamaki mukhavera aramumetsi shebale.

Khembona umundu webimbile tsi gloves afanane uli mu laboratory.

Khe Khubona umusani a'ambile ikhalamu wahambile isimu khundulo waliwo galobindi khundulo hulala khulikho e'computer.

Uh khembona liwondo i'lyetsowa nga lisili khumukunda.

Khembona e tractor mumukunda alimile she bunyaasi khembona bisaala inyuma

Khembona bandu bekhale hasi khundebe mushibina bona balimu bagali.

Nabona shinywinywi shili ni gumurwe ni giminwa gimibofu.

Nkubona umuntu khagula bushi bwama mumuzinga.

Umukhasi umubesemu pededeso mukhatale khagulisa tsi nyanye bibala bala ne khufurisa tsinyanye baafu imbofu.

Umundu awambile kameyemba mukhono anyuma womundu aliwo umwana bamukhala litsune lyosi khumurwe bamalakho ne babandu babandi inyuma.

Kembona zinzuki zingali, zibusile h'atwela zafanane zili kugusaala guli kumuzinga

Khembonayo inzuchi yemikhile kukhamuli kamuli kali murangi ye bunzali.

Aaaah khuluwande lwe kametsi , khekhubona anze watsile kumumu kwe inyanga khekwa yakholele kametsi shaluwande.